babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate yine hendummoro babbaxxino dani uduunnicho horonsi'nannihu babbaxxewo darga ikkasinna aanno horono babbaxxewo dargira jawanna seeda ikkitinota xawisanno.

Mininna biirote uduunnicho konne mininna biirote uduunnichooti yinannire horoonsi'nannihu babbaxxewo garinni minenna woyi biirote loonsanni yannara hasiisanno woyite hasiissawo garinni adhine horoonsi'nanniha ikkasi xawisanno

Sumuda sumudaho yaa lowontanni maala'lisannohonna xaggeefachishannoho sumuda sumuxxannohu mittu manchi woyi gobbasinna woyi umosi ayeemmasi bande anfanni daafira iseraati sumuda sumuxxannohu konnira sumudu lowontanni danchaho

Maashinubbu, maashinubba yaa mayyaate? Maashinubba babbaxxitino horo manchu beettira uyitanno. Maashinubba uyitanno horo giddo tenneeti yine kullannikkiti bae horo no. Mashiinubba mitto looso jawa looso loosate xaqqantanno.

Hayyonna bude hayyonna bude yaa hayyonna budu mitte gobba ayeemmasenna woye hattono mayeemmase xawisanno hayyonna bude ronsannihu mitte gobbaha balchoomase ikkewoota afateeti

Looso loosoho yaa mayyaate yinummoro mittu manchi looso loosanno woyte umosino gatise woleno gatisara hattono ga'a eweli iilleyowa iilleemmo yaanni loosanni loosanno loosooti

supiri maarikeetete mirte yaa mayaate yinne hendummoha ikkiro babaxino suuqanna woyi babaxinnore abine horoonsi'nanniwa ikannowa hako dariga xawisannoreetti

Tini godo'le ikkittanna ,tini godo'le babbaxino mannira bisu kaajjilira ikko gobbaayidi deeri geeshsha heewisammate kaa'littano godo'le garati

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichi babbaxxitino horo aara horoonsidhanno uduunnicho ikkasi horoonsi'nanni yannarano babbaxxewo garinni biifisateno ikko woyi borreessate horoonsi'nanni uduunnichooti

Giwirinna, giwirinnaho yaa manchu beettira jawa kaa'lonna jawa rosicho aanno manchi beetti yanna yannatenni mittoricho loosirinnore horote aana hosiisiranno gede babbaxitino owaante giwirinnu aanno.

Hodhishshanna. Hodhishshaho yaa babbaxxiworichira mannu horoonsiranno hodhishshaanno hodhishshaati. Hodhishshaho yinanni woyite babbaxxiwo garinni manchi beetti lekkatenni iille dandaannokkiwa hodhishsha horoonsiriro muleyi iillanno daafiraati.

Giwirinna, giwirinnaho yaa mayyaate yinummoha ikkiro giwirinnu babbaxewo horo manchi beettira aanno babbaxewo muro hatto yanna yannantenni woyi laalcho shiqqi asse manchi beetti horaameeyye ikkanno gede jawa kaa'lo aanno.

Faashine faashinete yaa babbaxxeericho haaroricho woyi loosame egenneekkiricho loonse mittoricho loonsoonniricho hakkoye horote aana woyi mannu hakkoyeericho rahote hidhe loosirannowa ikkanno baseeti.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate kalaqonna qooxeessa anfannihu mitte baatto kalaqonna ewelimmase hattono kalaqamase gari hiittooha ikkasero bande la"ate xaqqamannk woyi horonsi'nanni

Elekitirionikise yinnannori babbaxitino elekitirionikise mannu hattono zalaqe woyi loosu aana babbaxeyo looso hatto gawe afirate loosirano base ikkasi xawisano, elekitirionikise loonsanni yannara babbaxxotino horora woyi mannu gamba yee mitteenni loosanotta ikkase xawisano.

Hodhishsha yaa mayyaate? hodhishshu aanno horo isi maati? hodhishshu mitte manchi beetti lekkate hare dandaannokkiwa rahe massate lowo horo afirino. hodhishsha horonsi'nannihu babbaxewowa seeda doogo harateti

Booharanni mereersha ,boobaranni mereershati yaa mayate yinniro mitu manchi dadilesi hawanni hattono qarrasinna hattono fafosi mitteenni booharani godo'lano baseti

daganna maate daganna maate yaa mayyate yinummoha ikkiro daganna maate mitteenni gamba yite faffonsano ikko hattono qarransano hasaabbanni mitteenni heedhanno mannanna hatto maate ikka xawissanno.

Sicconna badooshe, sicconna badoosha yinnanniri gobbatta ayimmaseno woyi mayimase bande anfe woyi hakku noo banderi woyi sicci maa maa xawisanoro la'nanni buunxanniha ikkanno

mininna dubbu saada mininna dubbu saada mittu manchira lowo kaa'lo uyiitanno hattono adonsanni ikko buurinsanni babbaxino horo afi'nanni aaninsannino goga adhine lowo horo horonsi'nanni konnira mini saada lowontanni hasiissanno.

Faashine. Faashinete yinannihu babbaxxitino dizaanenni loose manchu mitte woyi base dikko shiqqi assiro hattee faashine woyi yanna abbitinore qayyare loose horotenna babbaxxeworichira loose gawe afirannoha ikkanno.

Daddalo, daddalo yaa mayyaate yiniro daddalo horonsi'nanni isi mayraati yiniro? Manchi beetti heeshshosinna woy umosi hattono maatesi woyyeessanno yee hedanno daafira daddalo dadda'lannohu konniraati. daddaluno lowontanni hasiissanno.

Baadi xagga, baadi xagga horonsi'nannihu mayiirati yinayiiha ikkiro, baadi xagga horonsi'nayihu babbaxewo xissoranna baxxewo dhiwaniraati konne baadi xaggano shiqishanno manninno babbaxitino horonno isi gidoyi afiranno daafiraati.

Maashinubba, maashinubba yaa mayate, maashinubba mayi horo uyittano ,maashinubba uyittano horo giddo babbaxitino horo la'neemmo, maashinu bba lowo wolqanni jawa uduunicho ikkinoha loosate xaqamittano

daddalo daddaloho yya manchi beetti babbaxewore horonsire xaqqammanno uduunenna hatto umosi woyyeessate hatto maatesi woyyeessatenna maatesi mitteenni gamba asse lossate lowo horo aannoha ikkasi kulanno daddalo dadda'linannihu horomtanni hasiisanno.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada manchi beettira jawa kaa'lo uytanno, mininna dubbu saada uytanno kaa'lo giddo tenneeti yine tunqannikkite, manchi beetti bababxxewo garinni adonsa ikko buuronsa babbaxxeworira horote aanno.

Minenna gallanni mine . Minenna gallanni mine yinannihu manchu mitteenni maatesi ledo mitteenni gamba yee hattono babbaxxewo uduunnicho mini saada mitteenni gamba yee heerannowa ikkasi kulanno

Muronna laalo. Yinanniri baattote giddonni fultinota ikkase la'nanni murono manchi beettira mayi horo uyitanno yine hendiro babbaxxit horo uyitannota ikkasena babbaxxitewo roro manchi beettira uyitannota kultanno

daganna maate daganna maate yaa mayyaate yinummoro daganna maate mitteenni heedhannota ikkasenna hattono qarraseno ikko faffose mitte hasaabbe tirate mittenni heedhanno mannaati.

roso rosoho yaa mayyate yinummoro rosu manchi beettira babbxitino horo aanno konnira roso ronsanni woyite manchi beetti babbaxitino rosu giddoonni lowo egenno afiranno konnira rosu manchi beettira lowontanni hasiisannoha ikasi xawisanno.

Muro, muro baattote aanini fultinotta ikkase xawisano, muro manchi beettira jawanna bayira horo uyittanote, muro uyittano horo giddo manchi beetti baete kulle dandiinannikkite

looso looso loonsannihu manchi beetti babbaxewo garinni umosino woyyeesse woyi hattono dagasi woyyeessaraati loosu mitte gobbara loonsannihu umosi woyyaambe maatesino woyyeessinara loonsanni loosooti.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada manchi beettira babbaxxitino horo uytanno, mininna dubbu saada giddo uytanno horo giddo tenneeti yine kiirre fullannikkiti baete horo nooseta ikkase kultanno

Maxaafa, maxaafaho yaa manchu beettira babbaxxewo horo aanno maxaafaho yaa manchu beettira aanno horo giddo babbaxxeewoti horote bue giddosi afi'rate hattono gobbate taarike afate wolu wolirichirano horonsi'rate xaqqamanno

Kalaqonna qooxeessa. Kalaqonna qooxeessa yinanni woyite hakkonne darga la'nanni woyite lowontanni la'nenna buunxanniri heeranno konnira kalaqonna qooxeessu danchaho

Bunu minenna sagalete mine, bunu mininna sagalete mini mayi horo aano yine hendumoro mannu babbaxeyo garinni hasaawa mimmittu aana beeqanni, hattonno sagale saga'lanni bunasinno horoonsiranni mimmittu ledo dancha assire hasaawanno hasaawa hakko afiranno yine hendeemmo.

mininna biirote uduunnicho konne mininna biirote uduunnicho mayiira horonsi'neemmo yinummoha ikkiro babbaxeworira loonsanni loosira horote ikkanno daafiraati mininna biirote uduunnicho horonsi'nannihu babbaxino loosiraati.

Hayyonna bude. Hayyonna bude yinannihu isi maati? Hayyonna bude ronsannihu mitto akatasinna woyi hatto babbaxewo garinni gobbate taarike afate horonsi'nanni budeeti. Budesi seekkine agara hasiissanno.

Sicconna bude sicconna badooshshe yaa babaxinno badooshshe afirinno sicco badannihu babaxitinno qalama gannaninna umisiha ikkinotta la'nanni kuni siccino mayi horo aanoro bandanni.

baadi xagga baadi xagga yaa mayyaate isi baadi xagga abbinannihu mamiichinniiti baadi xagga horonsi'nannihu isi mayiiraati yiniro babbaxitino xisoranna hatto xiwanisira jawa horo uyiitanno daafiraati konni daafo baadi xagga lowonta danchate.

Ama'no, ama'no yaa mayaate yiniro manchi beetti kalaqinosiha woy kaaliqasi ayiirisanno base ikkase kultanno. hakiininno sa'e ama'no ama'nanohu manchu lubbosi woy ama'ninohura sayiise ee isi daafira huuciranoha ikkasi xawisanno dargaati.

daddalo daddalu manchi beettira babbaxitino eo aannoha ikkanno daddalo dadda'linannihu mnchu beetti bbbaxewo garinni umosino ikko heeshshosino woyi hattono beetesewesi woyyeessateeti.

Roso rosu manchi beettira jawa horo aanno rosu aanno horo ba'ete tenneeti yine kiirre woyi tuqa fula dandaa hoonganni konnira rosu manchi beettira lowo horonna lowo kaa'lo aannoha ikkasi buunxanni

Muuziiqa muuziiqaho yaa babaxxewo garinni mannu magano ayyrisatenna wole wolericho horonsi'ranni loosiranno uduunnichooti, muuziqa horonsi'nannihu babbaxxewo jilaho ikko sargete hattono magano ayyirissanniwa ikkasi xawissanno.

minenna gallanni mine minunna gallanni mini manchi beettira mayi horo aanno minunna gallanni mini manchi beettira babbaxxitino horo aannoha ikkasinni mannuno woyi hattono udunnicho wodhe mitteenni galate horoonsiranno.

Supirimaarikete woyi mirte yinneemmori giddo babbaxxeyo danira shiqqinshanni uduunicho ikkasi la'nanni konne shiqqinshanni yannara manchi beetti babbaxeyo garinni dadda'le umosi woyyeessate shiqqishanno uduunichooti

Haaro daa'attonna darama. Haaro daa'attonna darama yineemnori babbaxxitewo garinni mitte gobba gobbayidinni mannu daanno woyite daa'atara daanno manni hajo darga massiniro hakko darga lae lowo gawe eessanno

Amma'no amma'no manchi beettira mayi horo uyiitanno? Amma'no hasiisannohu isi mayiraati? Amma'no amma'ninannihu kaaliiqa jawanna woy roore ikkinota anfe ayiirrisateeti.

Ama'no, ama'note ya mayaate yiniro mitu manchi ama'nosi woy hatono kaaliiqassi huuciranno base ikasi kulitano, konira mannu hoogewore afirara kaaliiqassi huuciranino darga ikasi kulanno

Ama'no, ama'no manchi beettira lowontanni hasiisano ,amano'mo manchi beettira hasiisano, manchi beetti jawanna baayira ikkinoha kaaliiqasi ayirrisano gara baxinohunni kulittano kone ikkino daafira ama'no jawa geeshsha hasiisano

daganna maate daganna maate yinanniri mitteenni gamba yite heedhe hatte basera noowa hasaawa assitanni babbaxeworicho kultanni mimitinsa ledo hasaawa assitanni afantanno basenna hatto darga ikkannowaati.

Biifisa, biifisate yaa mayyate yiniro mittoricho babbaxxewo uduunnicho biiffinse loonse dikko fushshiniro mannunonhakkone uduunne hidhate lowontanni wodanasi hakkira qole tuganno. konnira biifisa lowontay danchate.

Egenshishsha, egenshishsha yaa mayate yinnuummoro ikkiro egenshishshu babbaxino horo aano daafira egenshishsha saynsanni yannara seekkine buuxanna huwatta noonke, egenshishsha egensiinsanihu mite gobbatta mayimmasenna ayimmase kulano daafirati

Supermariketete mirte, tinni suprmarkeetete mirte yinanniti babbaxiyooricho mittowa suuqete ikko woy babbaxowa daddallu basera mannu abbe ganba assire horoosiranno basse ikkase kultanno hakko darganno lowontayi mannu horaameeyye ikkanno.

daganna Maate daganna maate mitte gobbara mitteenni gamba yite heedhanno mannaati daganna maate mitteenni heedhe mitto hasaawa assitanni babbaxinore qarransano faffonsa hasaabbanni heedhanno mannaati

seesa seesaho yaa mayyaate seesa seensannihu mayiraati? seensannihu babbaxxino garinni seesuyiricho la'niro baalunkunni wodanisi tashshi yaanno daafiraati seesa hasiissanno konne ikkino daafira seesu lowontanni danchaho.

Amma'mo. Amma'no manchu beettira hasiissawo. Manchu beetti amma'notenni umosino gatise woleno gatisanno amma'no manchu beettira hegere heeshsho uyitanno daafiraati manchu beetti amma'no seekke amma'annohu

Maxaaffa. Maxaaffate yaa mayyaate yine hendummoro maxaaffa babbaxxitinoti kalaqamu egenno giddose afantannoha ikkanna maxaaffa seekkine nabbawanna huwata hasiissannonke. Maxaaffa lowo horo uyitannonke.